doo mini o bihi n-ʒia diri watamilo o bihi maa mii paai bihi apɔin dabba maa paai bibaanahi ka paɣaba maa paai bibaata ka bibila sani maa ʒi o naba zuɣu ka bɛ diri bɛ watamilo maa